Vana vadoridori vanotaticha veitamba havo zvakakosha kuti zvikora zvepasi zvipiwe rutsigiro rwakakwana ngehurumende kuitira kuti vana vakure veidzidza mune zvakanaka.

Tinotarisira kuona vana vemuzvikora zvepashi veitachita ngemazvo ngekuti zvikora zvepasi ndihwo hwaro hunoumba dzidzo dzavana mune ramangwana.

Zvakakosha kuti vana vadoridori vemuchikora chepashi vatatiche vachibata midziyo yakasiyanasiyana, pamwe nekubhara. Izvi zvinoita kuti vanzwisise zvavanenge veitaticha.

Bazi rezvedzidzo dzepashi vanokurudzirwa vaisa nevaiswa vaendese vana vadodori kuzvikora vatange kufunda vachiri vadoko kudaro nekuti kutaticha chiro chakakosha mune ramangwana ravo vana ava.

Zvakakosha kuti vana vaende kotaticha vari vadoridori kuti zvikure zviri mwavari saka nekudaro hakuna muntu anofana kugara nemwana wake pambatso mwana wese ngaaende kotaticha neamweni.

Vana veshe vanekodzero nekufunda muzvikora zvakati mborwo vabereki vanobongwa nebasa gurutu ravanobata pakuti vana vaende kuchikora vakachena yaambo.

Mazuwa ano vana vadoridori vanokurudzirwa kuenda kuzvikora kuti vakure vakangwarira vachitamba nevamwe vawo vasawa vana vanochemachema.

Zvakanaka kuti vana vaone nguwa dzavanombobuda panze kubva kumbatso dzokudzidzira vachimhanyidzana nevamwe kana kutamba veikaba mabhora izvi zvinoita miri yawo igwinye.

Zvikora zvepashi zvinotarisirwa kukoshese kodzero dzevana vadoridori ngekuti ndivo vane remangwana, naizvozvo zvinofanirwa kunge zvakahlamburuka uye zvichibata vana nemoyo wese.

Zvikora zvepashi zvinotarisirwa kunge zvakahlamburuka uye zvine ndau yakafaranuka, kuitira kuti vana pavanenge vechitaticha vatatiche zvakanaka zvisina zvibinga mupinyi.

Vama vemuzvikora zvepashi vanotarisirwa kupihwa kurya kunovaka mwiri yavo kwei agwinyisa kutitira kuti vakwanise kurumba rumba veidzidza zvaka siyana siyana muzvikoramwo.

Zvakabaakosha yaamho kuti zvikora zviakirwe pasinde nepato kuitira movha dzinenge dzeida kuuya pona appointment kuti dzisvike zviri nyore pasina zvipingaidzo zvakawanda.

Vana vanofunda pasina mangombiyuta mazuva ano vanenge vakasara sure sezvitumbi, zvinokurudzirwa kuti vana vatatiche veyishandisa mangombiyuta kuyitire kuti vazwisise zviri kuyitika mupasi reshe.

Kana muchitemwa ngemusoro, kuzwa dzungu, kurutsa. Mhanyai kuzvibhedhlera mubate vana chiremba nguva ichipo muongororwe kuti dambudziko renyu ngerei.

Zvaka kosha kuti zvikoro zve pashi zvinge zvine mabhuku aka siyana siyana kuitira kutu vana vemu zvikora zvepashi vadzidzire ku erenga ngekuti ku erenga ndiwo hwaro hunoita kuti mwana akwanise kuzo nzwisisa zvino dzidwa.

Vana vechikora vanotarisirwa kutaticha veishandisa nzira dzinoita kuti vasarambe vakagara asi vaeme veifamba famba ngekuti zviro zvinoitwe vantu veifamba famba zvinogare mundxondo pane zvekudzidza vantu vakandogara.

Zvikora zvepashi zvinotarisirwa kunge dzine ndaraunda dzakahlamburuka kuitira kuchengetedza utano hwevadzidzi vanenge veiuya kuzotachita panzvimbo iyoyo.

Vezveutano vanoti zvikora zvepashi zvinofanira kunge zvakashamburuka, kuitira kuti vadzidzi vasabatwe ngezvirwere zvakaita sezvegotsorwa zvanetsa mazuwa ano.

Dzimba dzekutatichira dzinotarisirwe kunge dzakahlamburuka dzine mudziyo yoshe inopatsiridza pakufunda kweana muzvikora nekudaro vatungamiri vezvikoro vanotariswa kuisa panzvimbo zveshe zvingadiwa mukutaticha.

Vana vechikora vanokurudzirwa kudzidza zvine chekuita nemishando yemaoko mazuwa ose. Vanotarisirwa kudzidza mabasa akasiyana siyana anozovararamisa muupenyu hwavo.

Mazuva ano zvikora zvepashi zvino tarisirwa kunge zvine mudziyo yaka siyana siyana ino batsiridza vadzidzi kuti vafunde zvakanaka veyi nzwisisa zvavange veyi taticha.

Vana vechikora vanokurudzirwa kupiwa kudya kunopa simba ,kuitira kuti vadzidze zvakanaka vasingafungi zvenzara.

Madhodha nendombi vanoenda kuzvikora zvepashi vanokurudzirwa kudzidza zvibaro kuti vawe nehwaro hwakasimba hwekunzwisisa wezvibaro. Izvi zvinobatsira kuti vooenda mberi nedzidzo avazosangani nezvi mhinga mupinyi zvakawanda .

Muzvikora zvapashi vana vanokurudzirwa kubuda veibuda panze veimhanyidzana kuitira kuti miviri yavo ipote yakasimba uye kuitira kuti vambozorodze pfungwa pane kuti varambe vakabata mabhuku muswere wese wezuva.

Zvikora zveshe zvakakosha kuti tizive nemadhokodheya zvinotangira pashi zvichikwira kusvika takudera naizvozvo tinokurudzira vana kuti vaende kuzvikora ngenguwa.

Vana vekuzvikoro zvapasi, vanotarisirwa kutatita nemazvo ,ngekuti ndihwo hwaro ,hunoita kuti vadzidzi vazobudirira mune ramangwani rawo. Saka tinotenda vebazi rezvedzidzo kudzidzira zvikoro zvepasi.

Zvikora zvepashi zvinokurudzirwa kuva zvine ndau yakafaranuka yekuti vana vatambe panguwa yavanenge variyo kuzvikora.

Tinokurudzira vana varimuzvikora zvepapashi kuti vatatiche nemazvo ngekuti zvikora zvepashi ndiwo hwaro hunoita kuti vana vazowanikwa vachiita zvakanaka zvinobudirira mune ramangwana ravo.

Muzvikora zvepashi vana vadodori vanofanirwa kutamba mabhora izvizvinoitirwa kusimbisa makodo avo sevantu vachiri kukura pamwechete nekuti vakure vakangwara.

Chikora inzvimbo inofanira kunge yakahlamburuka zvekuti vadzidzi vanodzidza moyo yavo yakareruka vasingatyi kana kufunga zvakawanda.

Zvakakosha yambo kuti vana vezvikora zvepashi pavanenge veifunda ngezve mamiriro ekunze vapote veibuda panze veitarisa denga kuti vanyaso ona mamiriro ekunze izvi zvinobatsira vanzwisise zvinenge zvichirinzwa nemudzidzisi.

Mibato yemaoko ndiro bazi rinoraramisa antu pashi rese, nokudaro zvikora zvepadera zvinotarisirwa kuti vadzidzi vatatiche zvinechekuita nemibato yemaokoyo.

Panonge peitaticha vana vechikora vadzidzisi vanotarisirwa kuringa veiona vane zvipo vovabatsira kukwenenzvera zvipo zvawo kuti zvibude nemazvo nekuti chinoraramisa mangwana apana anochiziya.

Madhodha nentombi dzemuzvikora zvepadera zvinotarisirwa kutaticha zvinechekuita nemishando yemaoko kuitira kuti vazozvishandisa mukurarama kwavo nekuti hupenyu hunoda Minato yemaoko.

Zvikora zvepamusoro zvinotarisirwa kunge zveikurudzira mibato yemaoko kuitira kuti vadzidzi vazive mabasa avanozoita mune remangwana zvakakosha kuti zvikora zvinge zvine masimbi akasiyanasiyana anozoshandiswa nevana mukuita mibato yamaoko.

Mazuvano muzvikora zvapadera makukurudzirwa mbato yemaoko kuitira kuti vadzidzi pavanopinda munyika vanenge vachinotarisana nematambudziko arikusangana nevanhu vachimapedza.

Zvaiya zvekudyaya zviyani kuti ndombi hadziiti zvemuriro wemagetsi mazuvaano ndombi dzikurudzirwa kuti dzitatiche zvine chokuita ne mubato wemaokokuitira kuti zvizova batsira mukurarama kwavo.

Vezvikora zvepadera vanopota veipinda mumashangomwo, veihamba veivhenengura zvakasiyana-siyana. Vachinyora pashi, kuitira kuti vazvishandise mukudzidza kwavo kwavanenge vechiita.

Zvikora zvepa dera zvino kurudzirwa kufundisa weshe, madhodha nendombi mabasa ane chekuita nemibato yemawoko, kuti vakwanise kuzozvi miririra mune ramangwana muupenyu hwawo.

Zvikora zvepamusoro zvinokurudzirwa kurima mbiti yakasiyana-siyana iyo inokwanisa kuzoshandiswa kugadzira mitombo ingarapa zvirwere zvakasiyana -siyana zvashungurudza vanhu.

Mazuva ano vana vakukurudzirwa kufunda veishandisa nyara dzavo, veibata zviro zvakasiyana-siyana. Kuitira kuti vazwisise zvavanenge vachidzidza mazuva ose.

Zvikora zvepamusoro zvinokurudzirwa kuramba zveibata mibato yemaoko , izvi zvinobatsira kuti tive nevadzidzi vanozova neramangwana rakajeka

Zvikora zvinotarisirwa kuve zvakahlamburuka zvine midziyo inobatsiridza pakufunda kweana izvi zvinoita dzidzo yavo iyenderere mberi pasina mabinga mupinyi akawanda.

Zvikora zvepamusoro hazvina rusaruro. Mazuwano ndombi dzinokurudzirwa kuenda kuzvikora kundodzidza mabasa akasiyana-siyana anosanganisira kugadzira misoro nekukwenenzvera uso.

Vadzidzi vekuzvikora zvapakati vanokurudzirwa kutaticha nemoyo wese mundau dzakahlamburuka veinzwisisa zveshe zvinoronzwa nevafundisi vavo kuitira kuti ramangwana rawo ringe rakajeka.

Varikuhambawo ere kumakanyi kwenyuyo kwedu vaguma nhasi pachikora vaunganidza vana veiphanda pamusoro pedenda radai kushungurudza mazuwa ano.

Pose patinotaticha nezvemamiriro ekunze mufundisi wedu anobuda nesu panze achitiradza chimiro chechikoro chedu.

Mukuru wezvefundo akati mibato yamaoko ndiyo bedzi ichararamisa vanhu nokudaro zvikoro zvapakati zvinokurudzirwa kutaticha mibato yamaoko nguva dzose kuitira kuti vadzizi vave neruzivo runobatika ravangashandisa mukurarama kwavo.

Zvakakosha kuti zvikora zvapamusoro zvinge zvakavakirwa pasinde nepato, uye paine chikwangwani chinoratidza zvinoitwa pachikora pamwe chete nezita rechikora.

Zvikora zvinotarisirwa kunge dzinendawu dzakahlamburuka, uye zviripedyo nepatokwitira mova dzinenge dzeyiwuya nevana vanouya kutachita dzifambe zvakanaka pasina zvimhengampinyi.

Zvakakosha kuti vana vadoridori wemuzvikora zvepasi vakure weitamba mitambo yakasiyana siyana. Izvi zvinoita kuti miiri yavo namakodo avo zvinge zvakagwinya zvakamhoryoka zveita kuchengetedza hutano.

Vadzidzi vezvikora zvepakati nezvepamusoro vanotaeisirwa kutaticha nemoyo wese munezvese zvavanobata kuitira kuti vave nehwaro hwakanaka mune ramangwana ravo.

Akuna muisa ne muiswa vangada kuti mwana wawo atatiche pa chikora chakashata vabereki vese vanotoda kuti vana vavo va tatiche pa zvikora zvakanaka zvaka hlamburika.

Mu madhorobha mune vaisa ne vaiswa vakawanda vanoenda ku zvikora zvepa musoro nezve pashi vese vaine donzvo ne chinangwa cheku funda mu zvidzidzo zvawo.

Zona uyo vantu vakaungana pamusasa paya vakaronzerwa kuti mibato yemaoko ndooyaaku kurudzirwa mukutachita kwevana vari muzvikora zvepamusoro nekudaro ngatikurudzire vana vedu kuita mibato yamaoko.

Zvikora zvepakati zvinotarisirwa kunge zvinenharawunda yakafaranuka, uye zvakahlamburuka, kuyitira kuti vadzidzi vakwanise kufamba famba , pose pose vechithwasusanudza miviri yavo, variyo pachikorapo.

Nyamushi pachikora pedu pane mudhibhano. Vezveutano vauya koona ntombi dzese. Vari kuronza gwinyiso pamusoro pekuzvichengeta kwentombi dzese kuitira kuti dzirege kusangana nemikhuhlane yadai kuzara pese pese.

Zvikora zvepakati nepakati zvinokurudzira vadzidzi kuti vatatiche nemoyo unoda uye vakaperera munezvose zvavanoita nekuti ramangwana rinoakwa nyamushi.

Ndau dzekutatichira dzevana vari muzvikora zvepakati nepakati dzinotarisirwa kunge dzakahlamburuka dziine midziyo inobatsiridza pakufunda kwavo kuti vanzwisise.

Dzidzo inhaka yeupenyu zvakakosha kuti vana vechikoro chepakati vaende kunotaticha nehuwandu hwavo kuitira kugadzirira ramangwana rawo kuti ringe rakajeka.

Zvakakosha kuti zvikoro zvinge zvine midhuri yakazvipoteredza kuita kuchengetedza vadzidzi. Pamwe nekuitira vayaa vane musayakuzwa vangada kupoya kubva muchikora veienda kumabhawa. Uye zvikora zvinofanira kunga zvakanyorwa kuti zviziikamwe kuti zvikora.

Dzimba dzekutaticha dzinotarisirwa kunge dzakahlamnuruka kuitira kuti vveshe vanotaticha imomo vanenge vachifems mweya wakacherna uye zvinoita kuti vadzidze zvakanaka.

Mazuva ano kutaticha zvinechekuita nemibato yemaoko ndizvo zvavakukurudzirwa muzvikora zvesekondari. Panguva inopedza wana chikora wanotarisirwa kunge waaneruzivo rwawanokwanisa kuzoshandisa mukurarama kwavo.

Ndaraunda dzezvikora dzinoda kusisirwa kunge dzakahlamburuka yaambo ,izvi zvinobatsira kuti vadzidzi vadzidze nemazvo pasina zviningamupinyi kana zvimwe zviro zvingavakanganisa pakufunda kwavo.

Kufunda kwareruka mazuwano ngekuti unokwanisa kuona mufananidzo yezvifundwa zvorerutsa kunzwisisa zvinenge zvichitsanangurwa ngevafundisi vedu.

Zvikora zveshe zvinotarisirwa kunge zvakanyorwa kuti zviziwikanwe mazita azo , kunyangwe nemunhu anopfura negwanza , arege kufungira kuti pachipitari ipo paripachikora.

Vana vechikora vesekendari vanokurudzirwa kutaticha nemoyo wese, kuti vazove neramangwana rakajeka.

Zvikora zvesekhondari, zvinokurudzirwa kunge zvinemidziyo yekushandisa kuitira kuti vadzidzi vazvisise zvavanenge veyichitachamo.

Kana vana vechikora vapedza kudzidza zvinesimba vanotarisirwawo kunge veirya kurya kunovaka miviri, kunosimbisa uye kunoita kuti ndxondo dzavo dzifungewo zvakanaka.

Ndau dzinogara madhodha ne ndomi mu zvikora zve sekondari dzino fanira kunge dzaka hlamburika kuitira kuti madhodha ne ndombi zvisa batwa nge zvirwere zvaka siyana siyana.

Pashi rese, zvikora mazuvano zvavakukoshesa kuenzaniswa kwemikana pakati pemadhodha nendombi. Izvi zvakanakira kuti ndombi dzaakuwanikwawo dzeiwanda muzvikora mazuvano.

Vana vechikora vanokurudzirwa kutatichwa nezvemitombo yekare kuitira kuti vanzwisise kukosha kwemitombo yepasi chigare pamwe nekuziva mashandisirwo ayo.

Zvikora inzvimbo dzeku tachita asi vana vano tarisirwa kuva vaine nguva dzavambo fara vachi kurukurirana vachi tambawo mitambo yaka siyana siyana.

Zvakakosha kuti ndau ndekudzidzira pamwe chete newadzidzi vacho zvinge zvakashamburuka kuitira kuti muzvikora mufambe mweya wakanaka izvi zvinobetsedzera kunyangwe nepakudzidza pacho

Muzvikora munokurudzirwa kusimwawo mitombo yekudhaya ,kuitira kuti vana vafunde kukosha kwemitombo yekudhaya, kuitira kuti vaitambire mukurarama kwavo.

Vana vechikora veshe madhodha nedhombi vanokurudzirwa kuenda kuchikora mazuwa eshe vakashambidzika vachisvika nenguwa pachikoro vachidzidza nemoyo wese.

Zvikora zvepasi rino zvinokurudzirwa kuti zvive zvakahlamburuka kuitira kuti madhodha nendombi pavanouya kuzotachita vange vachifara, vachitambirawo pakachena.

Kudya kunovaka muviri ndiko kunokurudzirwa muzvikora zvepamusoro-soro. Izvi zvinoita kuti nqondo dzevadzidzi dzifunge nemazvo.

Ndau dzekutaticha dzemuzvikora chepamusorosoro dzintarisirwa kunge dzive nemudziyo yemazuva ano yekutatichisa uye dzakafaranuka kuitira kuti vadzidzi vawane pekugara veiyaiya zvinenge zveronzwa.

Mumadhorobha medu mune zvikora zvepadera zvakahlamburuka yaamho zvekuti ukazvikapo unonyatsoona kuti mhepo irikufamba pano yasiyana neiri mumakanyi medumo yaamho.

Zvikora zvepamusorosoro zvinotarisirwa kunge zvakahlamburuka zvine midziyo yekudzidzisa yemazuwa ano kuitira kuti vadzidzi vazwizise zvavanenge vachitaticha zvose.

Zvikora zvepadera zvinoda mbatso dzakawanda uye dzakakura kuitira kuti vadzidzi vanenge vachitaticha vange vakasununguka vasina kumanikidzana vakagara muimba Imweni.

Madhodha nendombi, vaiswa nevaisa vese varimuzvikora zvapamusoro, vanoshingirira vechitsamwairira kuti zviite basi, veidzidza nesimba. Tariro yavo iri yekukunda rimwe zuva.

Ndau dzekutachita dzezvikora zvepadera-dzinenge dzakahlamburuka zvekuti vadzidzisi vanosununguka kugaramo veifunda zvakasiyana-siyana zvinozovabatsira mukurarama kwavo.

Zvikora zvepadera zvinotarisirwa kunge dziri ndau dzakahlamburuka kuitira kuti vadzidzi vadzidze zvakanaka pasina kufungira kuti pamwe vangabatwa nezviyaiyo zvakasiyana siyana zvingakonzerwa netsvina.

Zvikora zvepadera zvinotarisirwa kunge zvakahlamburuka zviine ndau dzakanaka dzakabamhozvoka yaamho kuitira kuti vadzidzi vafunde vakasukanunguka.

Zvikora zvepadera zvinotarisirwa kunge zvakawakwa zvakanaka zviri panzvimbo dzinofura mhepo yakachena kuitira kuti vadzidzi vafeme mweya wakanaka zvinobva zvaunza kufunga kutsva kune budiriro .

Zvikora zvepadera zvinenyumba dzinonga dzakashongedzwa zvakanaka yaamho. Kuitira kuti vadzidzi vatachite veiona zviro zvakasiyana-siyana, zvavangazosangana nazvo mumabasa avo kana vabva pachikora.

Tinobviro bonga yaambo basa gurutu ririkubatwa ngehurumende kuvaka nyumba dzezvikora zvapamusoro. Kuitira kuti vadzidzi vavane dzimba dzekugara pavanenge vachitachita.

Zvikora zvepadera zvine ndau dzakashamburuka zvekuti madhodha nendombi vanotachita ipapo vanenge vachifara nguva dzose tinotenda vakuru vezvefundo nekutipa zvikora zvakadai.

Vadzidzi vemuzvikora zvapamusoro, vanotarisirwa kunge vaine dzimba dzekuzororera dzakanaka kuitira kuzorodza nyama yavo mushure mezuva rakaomarara kwazvo pavanenge vachidzidza.

Wezvikora zvepadera vanokurudzirwa kushandisa mangombiyuta, mukutsvakurudza zvine chekuita nedzidzo. Izvi zvinoita kuti dzidzo yavo inge yakafanana nepasi reshe, warege kuita kunge wanhu wari kufunda woga munyika imwomwo.

Madhodha nendombi ,vanokurudzirwa kuti vadzidze zvidzidzo zvepamusoro, kuitira kuti vazove madhokodheya naanamukoti vamangwana, vachazoraramisa nyika.

Dzimba dzinogara vadzidzi vapamusoro dzinofanira kunge dzakahlamburuka, dziine pekurongedzera magwada ,pamwe chete nemibhedha yacho ,yakanaka kuitira kuti mufambe mweya wakanaka.

Zvikora zvepamusoro zvinokurudzirwa kunge zviine zvikwanisiro zvinobetsera kuti vaite mabasa avo nemazvo pasina zvibingaidzo zvakawanda.

Zvikora zvepadera zvakashamburuka uye zvine ndau yakakura kuitira kuti vadzidzi vadzidze vakasunguka vachibata zvakasiyana siyana.

Nyumba yekudzidzira inenge yakazara nemweya wemafungiro matsva. Wadzidzi vanotarisirwa kudzidza vakasimba, kuitira kuti kana vozoita basa ravo vave neruzivo rwepamusoro rwunobatsira.

Zvikora zvepadera zvinotariswa kunge zvakahlamburuka zviine mweya wekufema wakachena yaamho unokuita kuti vadzidzi vatachite vakagwinya vaine mufaro.

Zvikora zvepamusoro zvinotarisirwa kunge zviine midziyo yakakwana yekushandisa pakudzidza kuitira kuti wadzidzi wazwisise zvawanenge wachi tachita nguwa dzose.

Zvikora zvepadera zvinokurudzira kuti vadzidzi kuti vafunde vari muzvikwata mavanogoverana njere, vachidzidzisana kuti vazwisise donzvo nechinangwa chekuenda kuzvikora.